Kalarkisa cadaan dahabi wuxuma wataan surwaal madow meel banaan

Karama shopping carwo Dhar jaakdaha suudadka koofiyada muraayad uu leeyahay

Madica shaybaar cudurada guud wax walbo midabkiisa cadaan madow meesh uu yaalana banaan

Iska faalaha waxaa saaran bakeeriyaal saxaman tarmuuso iyo saxan kale oo doon eh iyo saxan afar gees waa yaalaa iyo bekeri yar yariis Iyo saxaman kale cadi eh oona cadaan midna cagaar iyo gaduud

Labo faraanti waxay yaalana meel banaan kalarkeedu waa dahabi

Fadhiga midabkiisa shaah cadays sariirta cadaan guduud waa cagaar

Gabdho sidoo kale wuxuu wataa fananad jaalo gacanta wuxuu ku wataa mid ul

Meeshaan waxaa iga muuqda qol waxaa fadhiya gabdho qabo xijaabo waxa ay qorayaan waxaa horyaalo miisaas waxa ay qorayaan waana ardayda gabdha

Waxay baarayan khlabkii dhiga daganyaah fadhiyaan miis cadaan Aya horyaalo

Oo kujiro guri sidokle qof ayaa taagan

Labo sariir labobarkin saaran yihiin kataban sidoo kale Hal miis daah darbiga ku xiran

Baabur mooto wada Hal nin ijta kale xiran yihiin waxaa iiga muuqda labo geed

Dhagax saaran alwaax pizza midabkiisa yahay jaale

Meeshani waxaa yaalo baakad baakadani waxaa kujiro waraqqo midabkoodu cadaan yhay waxana saaran cabaayado midabkodu kala duwan yahay

Soor yacni waa wadani meshan halgalaas oo ku jiro galaas caano sidoo kale hal ukun iyo ansalato iyo isbiinij misa koosto iyo soor

Labo naag iyo seddex nin. Labada naag hortooda waxaa yaalo muubeelo, buug, biyo caafi iyo miis. Labana waxay wataan suud iyo shaati cadaan ah.

Meeshani waxaa inoo yaala saxaman waxaa saran labo cad oo cadaan ah io saakad jaale ah xijaab cadays ah

Labo fadhi waxaa horyaala miis labo xabo ah waxaa saaran labo buug iyo ubax, kan kalana waxaa saaran ubax waxaa iiga muuqdo caleemo. Gurigana waxaa kuwareegsan daahman.

Labo bakeeri ku jiro aas kareem oo cadaan iyo liin dhanaan iyo isturoburi aas kareem ah iyo jaalo aas kareem ah

Waxa saran timir saan saanbuus iyo bur waxa kaloo ii muuqda kajab

Darbiga kalarkisa cadaan laba alabaab iyo saacad koranta waxaa daaran labo leer madow cadaan isku jiro

Labo jijin midabkiisa waa dahabi meesha ay saaran yahay waa meel banaan

Howl dahamo ku dhagan yihiin madow ah miisaas ayaa yaalo mukef ayaa ku ka waa caddaan miis walba waxaa saaran

Waa nin wataa koofi fananad buug wax Ii muuqda show kiilo meel aad ufaro badan

Midabkiisa wa dahabi love ayaa dhaxda ooga jiro

Waa dusi hoose susi dhaxe Waxa horyaalo arday miisas kuraas hor yaal

Meel wado baabuurna marayaa lugo leh kalarkisa cadaan

Hal miis oo qado ah iyo shan kursi kalarkiisu uu yahay beer iyo labo kursi oo madow ah.

Meeshani waxaa iga muuqdo meel hada la dhisayo oo Caro ku dhex shuban thay alwaax lagu bilabayo

Inta waxaa noo yaalo hal shaati sidookale waxaa ka danbeyo siliga sidookale shaarka medebkiisu waa cadees iyo cadaan isku jiro oo riig riigmo ah

Halkan waxay ka muuqdo frijiir uu ku jirto cunto farabadan oo qabow